Waa wiilal taagan lami fanaanada ayey qabaan kalarkooda waa guduud guri dabaq ayaa ka dambeeyay oo dajisan

Waa armaajo lugu talagalay dharka midabkeedu waa cadeys. Waxay leedahay lix albaab labo waa muraayad afarna waa caadi.

Pambale ay ku jiraan tagdhogo farantii jiidin oo hambalaha ka dharkiisu waa caddaan wuxuuna saaran yahay miis madow ah

Waaliin dhanaan liinta midabadeedu waa cagaar io jaalo

Niman iskuuleey ah dugsi sare waxay fadhiyaan fasalkooda waxana gacanta kuhayaan buug io qalin dhar waxay wataa shaati cadaan ah io surwaal cad

Niman aada u fara badan meel iskugu imaaday nimanka waxay ku fadhiyaan kuraas waxaa horyaalla miisaas caddaan ah waxbayna cunayaan

Boombalo kudhex jiro surwaal boombalaha midabkiisu waa cadaan surwaalka midabkiisa waa buluug ama biyooro

Naag gacanta ku heyso sakeel ka burka lagu qaso iyo beeshin biyo ku jiraan

Waa laami waxaa maraayo bajaaj kalarkeedu yahay guduud iyo bajaaj karo

Waa qol leer ayaa ka daaran daaqadda waa iftiin yada waa cadaan dhulku waa mataleel madow cadaan isku jira

Waa dad dhalinyaro rag iyo dumar isku jiraan gabadha u soo haray ismidafkeeda waa caddaan gacanta ayey kor u taageysaa

Miis cadaan ah korkiisu waxa saaran cunto fara badan moss saxan ku jiro iyo canjeer ku jirto sahan

Waa weel waxaa ku jira liin farabadan midabkeedu yahay jaalo oo jarjaraan

Waxa ii muuqda laba wiil mid taagan iyo mid fadhiyo mid ka fadhiya waxaa lagu xirayaa maro ayaa qorta laga xirayaa marada midabkeedu waa haddaan

Waa qudaar faro badan waxaa kamid ah bocor, yaanyo iyo basal.

Waxa ii muuqdo taleefan samson ah oo saaran miiska kalarkiisii ay qaxay

Waa islaan sheekh shubayso garaako buluug shax ka shubeyso tirmuus caddaan ayaa ag yaalo gacanta ayey ku haysaa wax guduudan

Meeshaan waxaa joogo laba arday waxay qabaan sheeko haddaan xabii qorayaan qalinkuu heystana waa buluug

Waxaa sawirkan ka muuqda howl loogu talo galay in lagu qabsado shirarka iyo aroosyada waxay yeelo kuraas iyo miisaas kuraasta midabkooda waa caddaan miiska waxaa saaran ubaxyo dhulka hoosena waa buluug

Waa iskuul waxaa fadhiya gabdho wataan xijaabo jaalle ah casharo ay qorayaan kuraas ay ku fadhiyaan waa guduud

Waa kabo saaran kartoon gaduud ah ,kabaha midabkoodu waa cadaan io madow io gaduud kartoonka midabkiisu waa cadaan

Waxaa ii muuqda dad fara badan oo buugaag akhrinaya labada qof ee dhexdo ku jirtay oo u horeysa waxa ay wataan suudad waxa ayna akhrinayaan buugag

Waa wiilal ciyaaray banooni ga waxay wataan fanaanad cagaar buu ma cadda dhulku waa cagaar

Waxa ii muuqda bariis hilib iyo qudaar miis wada saaran

Waa saxan cad waxaa saaran hilib karsan basal karooto miiska u saaran yahay waa caddaan

Waa dooro mesh ey kujirto waa mel cadan oo bac kudhegan kalarka waa balug io jale io cagar

Waa dhalin yaro meel tuuran waxa ay wataan kubad buluug ah

Waa saddex gabdhood oo fadhiyaan meel waxay wataan xijaabo cadaadis buluug mis ayaa horyaalo waxaa dul saaran buugaag

Dabaqyo aad u dhaareer waxaa yaalo baabuur baabuurka midabkiisane waa cadamiin iyo madow.

Guri oo weyn midabkiisu waa cagaar dhulkana waa cadaan

Waa dhago eerafoon oo wato makaroofan, dhagaha midabkoodu waa madow kartoonkoodu waa madow oo jaale ah.

Waa dugsi ay fadhiyaan gabdho arday ah oo wataan xijaabo guduud caddays cadaan qaxoow madow dhulka waa mataleel cadaan

Laami marayaan niman iyo naagta u soo horeyso waxay wadataa xijaab madow ah iyo jaallaha ninka ugu soo horeeyana wuxuu wataa fanaanad madow ah iyo shuruucdaan

Dhalo lagu hayo gacan dhalada midabkeedu waa madow ninka daawanayo wuxuu uqabaa qabiis gedo

Waxa ay muuqdaan niman iyo maamooyin ku fadhiyo kuraas waxa ayna ku jiraan shir waxay dhageysanayaan qof ka hadlaya

Miis lagu gadaayo qudaar barandho liin ansalaato basal io yaanyo

Waa fanaanad io buumo funaanada midabkedo waa madow buumaheeduna waa cadeys

Waa saxan waxaa ku jira cambuulo daango waxaa ku jira saddex qaado cambuulada waa caddaan daangada waa jaalo

Waa xayeysiin waxaa ii muuqda bac cagaar ah backgroundka waa caddaan

Waa weel caddaan waxaa ku jiro dhagaxaan yaryar oo qalin ah waxaa ka taagan geed qalin ah

Afar gabar iobafar wiil wiilasha waxay qaban shaati cadaan ah io go, cadaan ah gabdhaha waxay wataan xijaab baluug ah io cadaan

Waxaa ii muuqda nin iyo naago nadiifin hayo meel qashin yaalo oo bac ku guraya

Waa saacada ay foon saacada midabkeedu waa cadaan

Waxaa ii muuqda shaati midabkiisu yahay caddaan meel furan waxa kor ka furan shati yar waa midabkiisu yahay

Niman aad ubadan io naago nimanka waxa ay fadhiyaan waxa uu wataa shaati io sarwaak

Waa saabuun indho daaf korkeedu yahay cadaan waana labo xabo mid waa cadaan midna waa binki

Waa saxan cad oo ku jira saliid aan salaato hilib miscaday iyo saaran yahay

Ciyaar tooy taagan gatoon ka dhar waxay wataa madaw cadaan guduud cagaar

Waxa la is waa boonbale ay ku jiraan surwaal surweelka kelirkiisu waa madow iyo bombalaha kaladkiisuna waa caddaan

Waa la waa labo saxan kalarkoodii cadaan ku jirto mid cunto mid hirig waxaa ag yaala saddex qaado iyo koob ku jiro wax

Waxaa ii muuqda jijin oo midabkooda yahay dahabi oo dul saaran miyuus muraayad ah

Waa garoon lagu ciyaarayo banooni waxaa dheelaya wiilal wata fanaanad buluug fanaanad guduud dad ayaa daawanayo

Nin ku fadhido kursi waxay wadataa xanaanada cadaan ah iyo diracdaanna waxaa ka dambeeya waddo laami ah oo socdaan gaariyaal 0

Waa iskuul waxaa fadhiya arday isugu jira gabdho iyo wiilal waxay wataan dhar caddaantiinta way u daysan tahay

Waa sariir midabkeedu yahay qaxwi waxaa saaran go midabkiisu yahay caddays waxaa geesaha ka yaalo komediin midabkiisu yahay qaxwi

Waxa ay muuqda saddex gabdhood oo sheekaysanayso

Waa nin waxaa ku fadhiyaa kursi wuxuu qabaa oo keello suud yuishada cadaan karana horyaalaan miiskana gacma amaha u saaranyihiin

Waa kareen ka sameysan afkaadho waxa uu ku jiraa caagad cadaan furka cagaar miis ayuu saaran yahay

Waxaa ii muuqda hool ayaaleen kuraas guduudan iyo miisaas cadcad waxaa dul saaran miisaska biyo-water ah waxay hoolka ku jiro laba nin mid fadhiya iyo mid taagan

Meeshan waxaa ka muuqday xuseen waxaa jiifo nin bukaan wata shati cadaado meeshana waa isbital

Meshaan waxaa yaalo sakan biyo kujiraan wuxuuna saaran yahay miis dushiisa

Waa caagad ay ku jiraan karaamo kareemahaas waxaa ku sawiran naag tinta sameysaneyso waxaa soo saartay kareymahan carwo cosmotics

Waa ciyaartoy da dheelaayo fanaanada jaale fanaanado cagaar banaanka waxaa fadhiya dad badan oo daawanaya

Waa qol waxaa yaallo sariir midabkeedu yahay madow caddaan waxaa saaran midabkiisu yahay qaxooy madow isku jiro ma diin ayaa geystaa ka yaalo

Waxa ii muuqdo surwaal midabkiisu yahay cadays oo ku dhex jiro caag madow

Waxaa ii muuqda caagado iyo dulsaaran oo midabkoodu yahay caddaan furaraka midooday bluug

W Waa faranjiyeerka lugu sameeyo aas kareemka, midna waa madow.

Sawirka waxaa ka muuqda qol ayaaalaan fadhi farmaajo t v iyo daahiyo fadhiga midabkiisu waa cadaystaayadana waa caddays ka midabkiisu waa madow farmaajo midabkeeduna waa gaduud

Waajiko waxaa ka shidan dab waxaa saaran dugsiyaal waxaa ku jiro saliid iyo bur oo lagu karanayo

Waa kab midabkeedu yahay madow nin ayaa gacanta ku hayo gacanta midabkeedu waa baroon

Waa mooto mareyso laami waxaa saaran nin wato, macawis cadaan iyo shaati cadaan ah ayuu wataa. Mootodu waxay leedahay seddex midab.

Waa suuq lagu gadaayo galay masago oo jawaano ku jirto

Waa niman meel fadhiya kuwa soo horreeyo waxay akhrinayaan kitaab qur-aan kuwo ka dambeeya mombela ayaa kiisanayaan qarsoon ay qabaan

Waa niman meel fadhiyaan wataan shaatiyaal cadaan fitasheeri haddaan

Waa miisas aada u fara badan waxaa saaran go- cadaan kuraasta meesha yaalo waa qaxwi iyo madow

Waa dabaq dhowr biyaano ka kooban midabkiisa waa caddeys daaqadaha waa buluug

Waa qol midabkiisu yahay caddaan albaabada way furan yihiin midabka albaabada waa madow shaawar ayaa ii muuqda oo cadaan ah

Waa miis saaran labo saxan labada saxan midabkooda waa cadaan waxaa saaran mid malaay iyo baradho basal barbaroonini oo gaduudan iyo barbarooni cagaaran baradho basal mid waxaa saaran bariis oo kalar marsan oo cagaaran liin dhanaan barbarooni basal iyo baradho sabiib cabitaan caafi moos

Seddex nin fadhiso meel hool waxaa agyaalo biyo caafi iyo muubeelo, buugaag. ninka ugu soohoreeyo waxuu wataa shaati gariig ah muubeelna gacanta ayuu kuhayaa, saacad ayaa agyaalo iyo ookiyaalo.

Wiil iyo gabar baranayo caafimaad. Gabadhu waxay wadataa xijaab gaduudan iyo xijaab yar oo cad, masar, saako cadaan ah waxaa gacanta ugu jiro galoofis cadaan ah.

Waa niman innagoo isla socdo nabta ugu horeyso waxay qabtaa tijaab weyn waxay gacanta ku wadataa jijin waxaa ka dambeeyo nin dhar kale qabo or

Waa saxan oo saaran bakeeri waxaa kujiro shaax rinji ah. Oo caleen ah bakeeriga midabkiisu waa cadaan.

Waa labo go saaran sariir midabkeedu yahay caddaan go midabkiisa waa guduud buluu haddaan

Waa guri weyn oo dabaq ah oo ka kooban laba biyano wuxuu leeyahay smith cad iyo geedo waaweyn oo baxay

Waxa ay muuqdaa saddex nin laba nin waxay wataan suudad iyo garwaatii midabkoodu yahay buluug iyo nin kale oo wata khamiis iyo koofi ya

Naago dhaqtar yaal ah oo isbitaal jooga waxey wataan dhar cadaan ah

Wadaagayaal hilibkoodu yahay caddaan saddexda hore oo dhegan oo madow ah

Waxaa ii muuqda bomba lacag ah oo wato fannaanad cagaar collective waa madow dhexda waxa ugu yaallo caleemo mid madow hoosna wuxuu ka qabaa kastuumo yar oo hoos lagu xirto

Waanin ugu jiro maas wati shaati

Waxaa muuqda jijin dahab ah oo jaalo ah

Waa miis waxaa saaran koob dhalo ah oo ku jiraan biyo cad re waxaa ka dhex suran caleen cagaar

Waa qudaar isku kugu jirto ayu nooc koosto, basal, babanooni

Waa laami waxaa maraayo bajaaj gaari bajaajta midig keedu waa guduud gaariga midabkiisa waa caddaan biro ayaa ka taagan waddada

Waa gudoomiye shuute iyo gudomiyaashiisi kale oo fadhiyo kuraas waxa ay wataan dharka boloska ee habeenka mid waxa uu wataa ookiyaale waxa agyaalo makroofan

Waa qol midifkiisu yahay dahabi in ayaa ku xiran bidafkoodu yahay dahabi lku waa matoleyn daaqada waa midow

Waxaa ii muuqda surwaal iyo fanaanad madow oo isku joog ah waxa ayna sulan yihiin meel midabkoodana waa madow